Paɣa ni bihi n ʒɛya ŋɔ bi ʒɛla yili dikpuna gbuni ka yili maa dikpuni dundoli ka di peenti zaɣ sabinli ka paɣa maa kpa ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka bia maa yɛ liiga ʒiɛ ka so jinjɛm ŋmaa ka bi piri namda

Duu puuni n boŋo paɣa nyɛla ŋun ʒɛ teebuli gbuni ka gbubi bini o nuuni foon nyɛla din pa teebuli ŋo zuɣu fulawu nyɛla ŋun ʒɛ fulaawaasi gbuni ka duu maa dikpuna peenti zaɣ piɛla ka o niŋ o zabiri baɣi

Gamo n niŋ ŋo niraba anu n laɣam ƶɛ palli ŋo zuɣu niraba ayi nyɛla ban yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji nima ka chɛchɛ do so tooni ka so kuriya ka yɛ liiga dozim ka so jinjɛm ka moto do so tooni ka o kuriya ka yɛ liiga ʒiɛ ka di bonbo

Daa puuni n bɔŋɔ ka bi yili namda nima ka di nyɛ siɣim bushɛm zaɣ vakaɣali biɛni ka zaɣ tankpaɣu biɛni ka zaɣ dozim biɛni ka bi zaŋ tanti dozim n zaŋ niŋ

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ niraba anahi mii n nyɛba niraba ayi nyɛla ban ʒi kpalaŋ bi zuɣuri ni ka bi kpabi bihi bi nyaansi tihi nyɛla din bɛ bi luɣuli ni ni mɔri

Salo n laɣam ʒɛya ka so kuriya ka gbubi soobuli o nuuni ka maʒini ʒɛ o nyaanga ka kpalaŋ ʒɛya ka so ʒɛ o zuɣusaa ka yɛ liiga sabinli ka tihi bɛ o nyaanga

Tuma tumbu shee n boŋo doo nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka yɛ nyingokorigi o nyingoli ni ka so yɛ liiga dozim ka so kuriya ka gbubi soobuli ka tihi nyɛ din giliba ni luɣuli maa ni

Sarati n niŋ ŋo ka bi do palli zuɣu ka chɛchɛ do n baɣa ŋun nyɛ sarati ku ka o yaagi o noli ni o kuhi ka bihi ayi ʒɛya ka yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji ka so yɛ liiga ʒiɛ ka di niŋ zaɣ sabinli ka moto lu n do o tooni ka so mii kuri o nyaanga

Salo n laɣam ʒɛ palli zuɣu doo nyɛla ŋun kuriya ka yɛ liiga dozim ka so jinjɛm ka moto do o tooni doo nyɛla ŋun kuriya n mali o foon do paɣa so ŋun ʒi tiŋ ŋo ka chɛchɛ do o luɣuli

Namda nim n bɔŋɔ ka bi zaŋli n yili yili namda nim maa nyɛla siɣim bushɛm zaɣ piɛlli biɛni zaɣ ʒiɛ biɛni zaɣ vakaɣali zaɣ ŋmari ŋmari ka bi zaŋ tana n soŋ n baɣali li zaɣ ŋmari ŋmari biɛni ka zaɣ piɛlli biɛni

Salo n laɣam ʒɛya ŋo ko boɣali ni ŋo do yino ŋun yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ tihi n ʒɛ bi nyaanga maa ka shab nyɛ ban pili hɛlmɛnti nima ka shab yɛ liiga sabila doo nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli n tam zuɣa zuɣu ka kuɣu vakaɣali bɛ o nyaanga

Paɣa ni bihi n bɔŋɔ paɣa maa nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka di booi zaɣ sabinli ka o kpa ninkpari sabinli ka bia yino nyɛ ŋun ʒɛya ka zaŋ o nuhi laɣam taba ka yɛ liiga ʒiɛ ka bi piri namda

Salo n ʒɛya ŋo bi biɛla boɣali ni ka bi yɛ liiga sabila ka shab yɛ liiga nuɣso ka shab yɛ zaɣ vakaɣali ka so tam kpaŋ sa ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji sabinli ka kuɣu vakaɣali ʒɛ o luɣuli ni ka tihi nyɛ din gilo nimaani

Salo n laɣam ʒɛya n tumdi tuma doo nyɛla ŋun yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm sabinli ʒɛ dinni ka yino nyɛ ŋun so jinjɛm piɛlli ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji ka tihi nyɛ din giliba dimaani

Palli zuɣu n boŋo ka gamo niŋ ka doo nyɛ ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka di booi zaɣ sabila sabila ka o gbubi foon n ŋmaaro moto do o tooni do yino nyɛla ŋun kuriya ka yɛ liiga dozim ka bihi ayi nyɛ bin ʒɛ o nyaanga ka yɛ liiga dozim ka nyaɣa baaji

Salo n laɣam ʒɛya ŋɔ laɣaba mini dabba mii n nyɛba paɣaba maa nyɛla niraba apoin laasabu ka dabba maa nyɛ niraba ata ka zoli nyɛ din do bi nyaanga ka ŋarim do bi luɣuli ni ka bi gbubi gbambili nuɣso ka zahama bɛ dinni

Paɣa n ʒiya ka gbubi chɛrigi o nuuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka gbambili piɛlli pa teebuli ŋo zuɣu ka parantɛ mini suwa ka di paya ka kuriga bɛ teebuli ŋo nyaanga ka kurifooti ʒɛ o luɣuli ka duɣu tamya